ko non tigui monsieur Kane Kante mi salmini auditeur uji mi salmini musidɗagal min miɗo wiye Tamsir Sabaly komi technicien agriculture et génie rural ndal biɗa joɗani ɗo pour deemal ko min e monsieur Ba ko minen gondi bureau kañum woni chef amen jonnon neɗɗo ari ɗo ko arde ɗo pour jang *deemal tan janggui heddo non ko janggui ndeema ko liggorade ɗum kadi mataw ko ɗum addi kam ɗo kadi ha joni e ɓeydidde hen woda ko gokkumi hen musidɓeɓe woda ko kemmi hen avant tout biɗa salmina ɗumen bisimilla

ko non

ko non tigui monsieur Kanté ko question joguiɗo fulla e fayida saabu a daari duɓi men <hesitation> yesso mawɓe men ko ndeemanno no keeɓa joni deemal men ne usto tan yimɓe nani hen kono ha joni yimɓe ko dañta o saaha ne famɗi donc ɗum foti <crosstalk> joni ko bey daaren feere hoɗum ndeemaka hono ɓeydorta joni sa dari hono ndeema ɓeydata hade foof d' abord ayi ɗe ndeema ko bita ko leydi ko leydi woni foof e ndeema donc si yi ndin leydi koɓe daren hono bawen ɗum joogorde donc si yi ndin leydi koɓe dari hono bawir ɗum joogorde on suman kadi hono bawaten addude ɗum e leydi he ɗum foof ne ɓeyda deemal meɗen ko ɓurata won wonde fulla e fayida ko pour leydi ndi saabu ko leydi ndi woni suudu gawri a andi ko leydi ndi woni suudu gawri saabu ko ndeemeten ko kala ko woni hen ko reemete woni ko guerte woni ko bayeri woni ko <hesitation> kaba woni ko makkari woni kala ko reemete tan koy e leydi watte ko ɓuuri ko ganduɗen ko yo ndin leydi non ko ɓe daren hono bawɗen ɗum joogorde taw en ƴakani ɗum tawa kadi ina waw andande en ko jiɗɗen ko ko ɗum woni vraiment kowoni to s* o dal

ɗon ko saabi ɗum on wabtu en baawa wiide ladde nde ko ladde hesere sa a daari hande dal polpulation no beydori ni nokkuji kewɗi ndemtanoɗi ko gonaɗi hande donc ko ndeemten ko ko jooguiɗen e ndeemen he wona ko heewi yo heb ndin leydi ndi ndeematen ndi eɗen ndeematan eɗen guitte hen par ce que no wayo kala ko ndeemɗa hen haada soñde ɗum sa soñi no way ko ittirta e leydi he ko ñamata ɗo ko non kadi naɓirta ɗum joni ɗum ko guittuɗa hen ko be ba a feere ko badɗaɓe remplacé joni si woni duuɓi foof aɗa reema a wawani hen wadde goɗɗum ko gandanta ne watɗum remplacé joni <smacks lips> ɓamen exemple sa reemi makkari <smacks lips> joni an naɓa coña makkari ndi naɓa guitta gawƴe ɗe kadi naɓa <smacks lips> joni ɗum foof ne wodi ko itti e nder leydi he <smacks lips> ala ko bawta hen addude <hesitation> ala ko ma sakka kay si watti to waɗɗa duuɓi tati ha duuɓi nayyi ma sakka kay ko bey ko woni e leydi ko usto ko ndeemanoɗa ko keeɓata duuɓi a wawata hebde ɗum ko arta ko ɗum addi vraiment leydi ndi joogui fulla e fayida e ndeemal he <smacks lips> donc ndi leydi se en daari hayi e nder leydi he ne wodi piiƴi ɗi gandanta ko ɗin waɗi déterminé pour ko bawa reemde par ce * leydi ndeemate ndi ndi leydi ndi ɗi joogui façon ji donc ko wiyate porosité e ko wiyate perméabilité a nani ɗum foo ni e leydi he

joni porosité ko biyaten hen ko leydi ndi no forme morini

par ce que : fra ko porosité ko wawata addue how ndiɗo leydi no wawi yawtinde ndiyam walla ndi ɗo leydi wawa yawtinde ndiyam sa ƴewi ɗum a ƴeewi leydi pareri a tawat ndiyam ko dato e nder leydi pareri ko dartotako ɗum ndiyam to joni leggal ngal gawata ngal a ngal sohli air hendu pour ngal foofa e ngal sohli ndiyam e ngal sohli kadi wuleede <smacks lips> pato ɗum foof leyɗe leggal no sohli ɗum joni leggal ngal gandanta ngal kanko wawata wonde ko leydi ndi gandanta ta wawata wadde ndiyam <noise> taw ndiyam dartako hen joni si a waɗi non ngal leggal to gandanta to ndiyam darto andi ala ala <noise> saggo kay ngal wawa hebde ko foti hebde ko ɗum ɗi tawa he gandugol porosité <noise> leydi ndi joguiɗa ɗum woni tagore nde <noise> refta hen leydi ndi <smacks lips> ko ɓe ganɗa kadi hono leydi ndi piji mu ɗe gorde gabbe mum leydi ɗe ko gabbe <hesitation> gabbe mawɗe ko gabbe bawɗe jaggude ndiyam walla wona gabbe bawoɗe jaggude ndiyam ɗum foof no tawa hen <noise> eyye

eyyi leydi

ko ɗum ɗon woni ko kalten ni ko saabu leydi ndi <noise> ɗi wodi leydi ɗi biyaten sol sableux <noise> a anani donc wodi culti* ji ɗi gandanta deemanterihe ɗin koye sol sableux bawata wonde <noise> wodi leydi ndi biyatedi sol lumineux donc ɗum kadi ne wodi mo gandanta ko ndi ɗiɗo deemanteri bawata hen yaade wodi kadi leydi biyatedi sol argileux ɗum kadi wodi ndeemanteri jaahodi hen ɗi foof ndem * ɗi foof leyɗe ndi foof leydi leydi foof ne densité mo gandanta a ari on densité intervale muɗum koye ndi ɗo leydi gonɗa walla koye nd ɗo leydi gonɗa <noise> paa exemple sa ƴetti leydi sol sabloneux densité muɗum yaaha <noise> 1,5 à 1,8 ayii on a yii tan on a heeɓidum andu ko sol sabloneux jooguiɗa o ɗa sol lumineux densité mum ɗi yaaha 1,3 à 1,5 <noise> sol agileux denité mum yaaha 1,1 à 1,3 <noise> ayii ɗo ina ittidiri ɗin leyɗele

mboɗeeri <noise>

e ɓaleeri foof

argileux

bawa hen ko non

wallay

ko non

ko non tigui si a ƴeewi a ƴeewi ndemantereji ɗi <noise> <noise> a ƴeewi to tohede ɗaɗi ɗo won ndeemanteɗeji ɗi gandanta mum sohlani yade ha nder leydi <noise> ndeemanteɗeje ɗe ganduta ɗaaɗi mum ne sohli yaade ha e nder leydi joni ndeemateri a ƴeewi no makkari en ni andi ɗaɗi mum foof ko ni way tan no rond ni tañ ala ɗaaɗol ngol gandanɗa yaahat ha woɗɗo jonnon ɗin nifsi a reemi ɗum ɗo gandanta ko leydi jaaɗuɗi tuma haayeyi hay ha yettanima ko foti hebde ko e nder leydi <noise> a tawat ɗum ne addi kuule anani no guerte en ni <noise> guerte sa ƴetti tan guerte leydi hoytudi